Bbendera yaffe ey'ensi eno Uganda ne kkala zaayo embalagavu kkala enzirugavu, kkala eya kyenvu, wamu ne kkala emmyufu. Wakati wa bbendera eno waliwo ssaako enjeru, mu ssaako eno mulimu ekinyonyi ŋŋaali ng'ekinyonyi kino kirina amagulu abiri okumu kusituse okumu kuyimiridde bulungi. Ng'ekinyonyi kino kirina kkala zino embalagavu kkala emmyufu, kkala eya kyenvu wamu ne kkala emmyufu.